Duu puuni m boŋɔ duu maa puuni viɛli pam du. maa pentila penta piɛlli di luɣuli kam di zuɣusaa ni di tingbani ka bɛ zali kuɣusi kuɣusi maa gba nyɛla kuɣu piɛla ka jirambisa n nyɛ duu maa ka teebuli za di sunsuuni teebuli maa nyɛla teebuli dozim ka di laati nima nyɛ laati piɛla.

Niriba m boŋɔ niriba maa tamla kuriti zuɣu bɛ niŋla kuriti ka niriba tam tam kuriti maa zuɣusaa ka gbibi gbibi kuriti maa loori be tingbani n chena ka sheba goli goliya.

Duu puuni m boŋɔ duu maa puuni salo biɛla duu maani ka so ʒi tiŋa ka ye niɛn'piɛla ka a sari'piɛli ka bini za o tooni ka bɛ zaŋ tahapoŋ pa dizuɣu n zaŋ bindira niŋ dinni ka jiŋlaa tamya ka nyohi tuɣuri kurupotu puuni ka bɛ zali teebuli saɣasinli ka kopu nima galisi teebuli maa zuɣu ka salo maa ʒi kpaŋ sa.

Ashipti ni m boŋɔ ashipti maa puuni barinima dondola gariti zuɣu ka sheba yiɣisi ʒia ka bɛ yili kogaɣa sheli kam zaa daɣu zuɣu ka barinima maa bariguliba sheba zanzaya n guli guli bɛ barinima.

Mɔɣini n bɔŋɔ ka mɔɣini binkɔbiri bɛ kom puuni ka tihi ko n gili ba bi zaaha nyɛla binkɔbi yinsi ka kparibuhi bɛni ka binkɔbi so bɛ bi sunsuuni n wɔɣi n yiɛŋ bi zaa ha ka o yingoli wɔɣi lala.

Niribi n bɔŋɔ, niribi maa bɛ zaa bɛ wuhi nini mali suhupiɛli. bɛ yela neen' sabila. niribi a nahi n nyɛba. ka pɔbi bɛ nyɛhi. kaso bɛ bɛ tooni ka bɛ zaa gbubi gbubi , ka dilana kuhira.

Salo m-bɔŋɔ salo maa zala diɣisi sunsuuni ka bɛ sɔŋsɔŋ di tiŋgbani ka salo maa zaa pilila zupila buluu ka ye shɛba sɔla jinjɛm sabila ka shɛba ye leega bɔɣ’waɣila ka shɛba ye leega bɔɣ’ŋmahi ka ye jakaatinima m-pa di zuɣu ka shɛba za bɛ tooni n-waɣi bɛ nuhi zuɣusaa bɛ zaa maa wuhiya ni bɛ niŋ suhupiɛlli pam bɛ ʒii maa ni

niriba m bɔŋɔ niriba maa bɛhigu wuhimi ni ashɛbitɛni ka be bɛ ka dogitɛ nim ʒɛya ka tɛbuli za be tuuni ka be sabira ka gbabi gban dozima ka nɛsi za salo ŋɔ sani ka gbabi gban dozim salo ŋɔ zasa nyɛla ban gbabi bihi paɣ' puna gba zaa bɛ be puuni

Salo m boŋɔ salo maa galisiya pam n ka kalili bɛ ku toogi kali ka lora nima biɛ sunsuuni ka salo ŋɔ piɛngili lora ŋɔ ka so yiɣisi za loori ŋɔ puuni n yina sambanni n wuɣiri o nuu ka salo maa zaa ha nyɛla ban gahari bɛ nuu doo ŋɔ biɛhigu wuhiya ni bɛ niŋ suhupiɛlli pam ni bɛ ʒii ŋɔ.

Niriba m boŋɔ niriba maa ʒila duu puuni ka teebuli zaya ka so ʒi kuɣu zuɣu ka so mee ʒi o tooni ka ye niɛn'piɛlli ka bohari paɣa ŋun ʒi o tooni la bohagu ka baaji tam o tooni.

Niriba n bɔŋɔ niriba maa zooya niriba maa pɛla foolee ka sokam gbubi mŋana o nuu ni bihi ni ninkura nyɛba paɣiba ni dabba ka bi za maa wuhi ni nambo zaa kabi zaya bi zami ni bi diɛ bindirigu.